Agato agato losano mani agatote gido woranire bika sayisikini hatono dagate hasisano garita shiqishiro lowo geesha danchaho kayi agano manino bikku alee horonsira hoogiro danchaho agatto.

sumuda sumuda sumudhitannoti dagate simudhinanni woyiite babbadhitiyoo wodho wonshine hataa wodho bikinni assinannita sumudhinannita sumudaho yineemo lawishshaho sidaamu sumuda.

owante owante aano manniwa owante adhanno manni daye dhamiriha ikkiya ikkiro hasiisasiyo dihasiisao yee keene yanna adhikinni owante uyiiro lowo geya hasissanno

Superi maariketete mirite, superi maariketete mirite horonsiniro lowo kaalo uuyitanonke, super maariketete mirite garunni horonsirra hassisanonke kayini yana sa'uha ikkiro jawa gawajjo abitano daafo qoropha hasisanonke

isi haranna daa''atate mereero noori baxxinori heerano hoogiro daramate mereero kayiinni fincine xinqine dagate mereeronna hallanyu mereero heerannori la'niro loworichi anfanniri no.

Electronkse elektronksete lowo wolka sayisate widooni agaraniwi isewii jawori no tene kayi elektronkse gawajjo nookiha horonsiniro lowo irko uyitano dagate.

seensille seensille seesiisanno manni seesiisirara dayiino mannita babbaxitewoota hajajosi woyi ku'linoricho seekke agariro danchaho lamunkura.

Dadalo dadalo dadalano manii babaxitino sokka gidose sayisano harinoha hobate baxile kula dandaano hatono hedo soorirani jaala kalaqira dandaano dadalu lowo geesha danchaho gobateno lopho.

odoo odoo odeessanno manchi lowo geeshsha danchaho odeessannorino sokko amadinoho giddo kayinni mootimmate widiidi odoo qoropho hasiisannno tennera baalinke qeechanke fullo

Daddalo dadda'linanniwoyite mittu abbinoha wolu soorrireenna ku'u ko'iira abbanna irko ikkinayi meessi lophorano gobbate lophorano ikkinanniha assi'nanniha daddaloholla yinannu.

Muronna laalo, muronna laalo sagalimmate horonsiranno manni roore anga jawa horo afiranno maayiira yinummoro tenne babbaxitewo saayiinsenni ofoshshiisha dandiinanni mashaaqqe.